Seeraappe kareera baggara oosettiya oosota eqqana mala yaagiyogaa wolaytta moottaa xaacciya xaafo keettaay minttidi erissis.

Wolaytta biittan dumma dumma siquuwaanne wogaa qonccisiyaa yeetatti de'oosona. Hegeetuppe amaridaageti Almaayyoo zaassanne Diidi Gaaga yettati erettiraageeta.

qumaa qommotuppe ekkiyaaba gidikko bangga, badalaa, gisttiyaa, pooshshamuwa, banggaa bunchcetaa, daaguza, gaashshiya, lokkomaa, badalaa, shukkariyaa, donuwanne hegetanne hegeeta milatiyaa qumaa qommoti de'oosona. qumaa qommotikka qassi wolayttan wogaa qumaa qommotuppe ekkiyaaba gidikko qoocciqoocuwaa, muchuwaa, picaatanne dumma dumma qumati de'oosona.

Siiniya, jabanaa, otuwa, zaaruwa, bashiya, baattaanne dumma dumma so miishshati de'oosona. Hegeetikka qassi naa'awu shaahettoosona etikka qassi wodee ehiido urqqa miishshata geetettoosona.

Maashineetuppe amaridaagetti biittaa oottanasi nu awaati go"ettiyoogetuppe xikkiyaa bachachariyaa zaabbiyaa akaapaa doomaa amaridageta qassi mittaako haa simmiyoo saatiyaan kalttaa beexxiyaa paassiyaa dumma dumma qassi dumma duumabassi go"ettiyoo maashineeti de'oosona.

Nu aaye wolaytta biitten daro dumma dumma buquratti doosona kushiyan cuccumettiyagetti woykko wolayttassi aleeqqo buqura mochenna boraggo gongolluwaa, ajora soosuwa, xoossa zarphphiyaanne damotta deriyaa ekkana dandayettes.

Wogaa xaleti wolaytta asay dumma dumma harggiyaassinne dumma dummabaassi caddir ushiyo biittaappe bookkidikka gidikko dumma dummasaappe shiishidi ekkiyogeeta hegeetuppe amaridaageeti guxunee yiyoo saatiyan asay ushiyo koossuwa xaaliya gettettees.

Hana nu biittiyay nu syyiya kushe hiillaanunne dumma dumma wogan eretiya biittatuppe issino. Leemissuwaassi ekkiyaba gidikko kushe hiilaappe bilaa tsuufiya ekkana danddayees, bilaa xuufiyan xaafiyo saatiyan nu wolayttan biittan daro nu wolayttattetta qonccissiya xuufiya xaafida yelaganne pulddippolddiya bilanchchsti de'iyo biittaa.

Wolayitta dichchaa toho kuwaasiya citaa banddiray wolaytta moottaanne wolaytta dere asaa qonccissiyanne oonatettaa eretissiya banddiraa gidiyoogan maaddes.